Obufuuha bubiri bushakaize ebinyaatsi bwombekyeise eitaka. Omu maisho gaabwo hariho ekiti kihango kiraingwa kiine amataagi maingi. Ahansi yakyo hariho omukazi ajwaire emyenda erikwera aine egaari.

Enjoki mpango eine amaguru ga kwiragura na nomutwe guri kwiragura na n'obuhembe buri kwiragura n'omugongo nibodo biri kwiragura. Ahamugongo gwayo naha mutwe eineho obwoya burimu omweyangye gwine erangi ya kinekye.

Abantu baingi bemereire omu maisho g'akaju kakye karaingwa kariho ekinyabwoya baine edomora nyingi nana ebigugunguri nibataha amaizi

Abantu baingi bajwaire emyenda erikwiragura bari ahaiguru y'ebigaari bekomeireho edomora nyingi zirikutukura omu maisho gaabo harimu emotoka y'erangi erikwera

Omutwe gw'akashozi hariho ebinyaatsi byingi ebimezireho aha rubaju hariho emiti mingi ekwataine reeru omu kahanga ka kashozi hariyo emiti sayidi na sayidi ekwataine munonga.

Omuntu ajwaire emyenda erikwiragura aine engaro nizitukura akwaitse ecupa erikwera aha mutwe harimu amaizi.

Eminekye yabogoya eri aha bwibo bukye, ehire gye etebekanisibwe kuguzibwa. Endiijo eminekye ni mibisi etakahiire gye nayo eri aho etebekanisibwe kuguzibwa.

Abantu bashatu bari omu bwato aha mutwe gw'amaizi, babiri n'abashaija omwe n'omwana muto. Abashaija omwe ajwaire esaati ya kinyaatsi ondiijo ajwaire ekooti ya kitaaka. Omwana ajwaire esaati erikwera.

Omuntu arikutukura afumwire okutu harimu akooma karikwera ajwaire enkofiira ekozeise enkwanzi, obukye n'empango. Ziri omu rangi erikwera ezindi ziri omu rangi ya bururu ezindi ziine rangi ya kinekye.

Abakazi babiri bashutamire nibakora omukyeeka enyuma yaabo hastumaireho abandi abakazi bashatu omwe akikire omwana enyuma yaabo hariho enju eyombekise eitaaka erimu ediriisa zikozirwe omu mbaaho.

Ente nyingi z'enjungu ziri omu faamu ziriyo nirya ebinyaatsi, faamu eyetooreirwe emiti miraingwa mingi

Omukazi ajwire ekiteteyi kiri kwiragura ky'omukono gumwe ahekiire omwana ajwire emwenda erikwera, amu hekiise engozi eine ebibara bya kinekye ebiri kutukura na ne bya buru.

Omwanya muhango gw'ahansi gumeziremu emiti mingi ekwatiine eshakambire eine amababi mingi eyombekire gye nk'enju harabiremu enguuto ahagati yagyo.

Omukazi muhango ashutami ajwaire esaati erikutukura ajwiire ka epuroni kakutukura ayekomire ekitengye Kya kinyatsi omumaisho gye harimu karoti ebitakuri enyanya green pepper ,mukene